Umurima munini cane gose utewemwo ibiti birebire gose, hakaba harimwo n’ibindi biti bigufinya cane, hakaba kandi harimwo n’ibiterwa harimwo n’ibiharage ariko bitarakura.

Umurima muniniya cane gose utewemwo ibiti bitandukanye, hakaba harimwo birebire nibindi ari bigufi hakaba kandi harimwo udufuko dutondetse ku murongo hatewemwo amashurwe afise amababi y'icatsi kibisi.

Inyoni zitatu zifise amabara atandukanye z'ihagaze hejuru y'inzu isakajwe n'amategura harimwo imwe ifise ibara ryera ahantu hose

Ikorineza ahagaze iruhande y' ikiraro c' inka ariko yagaza n' ibiganza vyiwe bibiri inka ifise ibara ryirabura tsiritsiri, hampande yaho hakaba hariho ubwatsi bw' icatsi kibisi.

Umurima muniniya cane gose urimwo amabango menshi cane gose bateyemwo ibitegwa ariko bitaramera hakaba harimwo n'ibitoki bifise imitoto y'icatsi kibisi, ku ruhande hakaba hariho n'ivyatsi vyinshi cane.

Ingundu y'igitoki ibagarariye neza banayituturiye neza gose hamyemwo ibitoki bibiri, igitoki kimwe gifatishijwe urwego kugira ngo ntikizogwe kitarera.

Habiyaremye ari mu murima utewemwo ibigori vyinshi cane gose, hakaba harimwo n'ivyatsi kuko batarabibagarira, hakaba kandi harimwo ibigori vyameze ari bininiya cane gose biteye igomwe.

Umurima muniniya cane rwose uteye igomwe harimwo ibitengwa vy’ibiraya irakoze na ikoye neza bakaba bariko barabibagarira kugira ngo bakuremwo ivyatsi vyose birimwo bibandanya bikura neza.

Bagirincuti na irakoze na bikorineza bari kumwe na habimana, bari mu murima utewemwo ivyamwa vy'inanasi nyinshi cane harimwo n'ibitoki vyinshi gose, bose kandi bakaba bambaye udutambara dufuka umunwa.

Bigirimana ariko ayora n'ibiganza vyiwe bibiri ivyamwa vy'amabungo aho babishize ahantu hamwe babirunze ari vyinshi cane gose.

Ibiterwa vy'ibiharage vyinshi cane gose bifise ibara ryirabura tsiriri, n'urutete rumwe rumwe birundiye ahantu hamwe ariko biraboneka kwari vyinshi.

Umurima w'ibiharage muniniya cane gose utewemwo ibitegwa vy' ibiharage, hakaba harimwo n' ibirembezo bikaba vyaratanguye gushamika bikaba kandi vyaratanguye no kuzana imboga bita umukubi

Ngendahayo afashe impene, ariko arayisuzuma musi y'ikirenge afise n'ikaramu muntoke, ariko arayisuzuma arabeko ata kibazo yoba ifise.

Impene nyinshi ziri ahantu hamwe ariko zifise amabara atandukanye, nyinshi muri zo zifise ibara ryirabura, ziri ahantu hari ubwatsi, zimwe ziriko zirarisha.

Inka nziza cane gose ifise amabara abiri, harimwo ibara ryera nibara ryirabura, ihindukije umutwe iriko iraba inyuma irahantu hari ubwatsi n'ibiti vyinshi cane gose.

Igiti gifise amababi menshi ca s i lubisi hahagazemo inyoni ifise amabara higanjemo ubururu n'umutuku.

Inkende iri hejuru yatekereje iriko iraba ibiri hasi, iri ku giti c'umugano gifise amababi menshi cane gose y'icatsi kibisi.

Ishimwe afashe n'intoki ziwe zibiri igikere kininiya cane gose, kikaba gifise amabara atandukanye harimwo ibara ry'umugina kandi hakaba harimwo n'ibara ryirabura tsiriri.

Umusambi ufise amabara menshi atandukanye, murayo mabara hakaba harimwo ibara ryirabura n'ibara ryera, ikaba ifise nirindi bara ry'umugina ku mutwe ihagaze ahantu hari ubwatsi bwinshi bw'icatsi kibisi.

Inyoni ihagaze mu murima, ifise ibara ry'umugina ikagira n'ibara ryirabura, ifise ku mutwe ibara ryera ritoya, ntahandi hantu irifise.